samedi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ñaari waxtu <hesitation> ñetti waxtu jot na <breath> ci <hesitation> studio Aly Momar <hesitation> Aly Lo ci Alfayda FM 90 point 1 <breath> kaddu gi di addoo fii ci Medina Baye di leen nuyu bu baax a baax di leen gërëm di kleen sant <breath> si ànd bi ngeen def ak Alfayda FM di jaajëfal également ñi nga xamante ni ñi ngi ñuy suivre un peu partout dans le monde ñi ñuy bàyyi xel également ci internet bi <breath> ci WWW.radioalfayda.net ñu ngi leen di <hesitation> jaajëfal bu baax a baax partie technique Waly Majoie Seck réalisation El Hadj Ibrahima Gueye présentation Serigne Moussa Kane <breath> dellu si waat nañ mbokk yi si seen <hesitation> beneen émission bi nga xamante ni muy comme ni ñu ko waxee woon <hesitation> b£es bii ñu weesu <breath> dellu si waat nañ ak ki nga xamante ni moom mooy Thierno Amath Sadji bi nga xamante ni <breath> moom mooy point focal <hesitation> force paysane bu <hesitation> li projet bii nga xamante ne moom mooy <hesitation> Agri Jeunes tekki ndaw ñi <breath> di <hesitation> jëm ak ñoom horizon deux mpille <hesitation> vingt cinq donc <hesitation> waxoon nañ leen <breath> li ko tax a jug ak mbébét meeg lépp waxoon nañu tamit ci li nga xamante ni <breath> mooy ñi ko composé ak objectifs yi nga xamante ne am na ko <breath> ak <hesitation> li nga xamante ni nag la ñuy def ba bénéficié wu ak cyble bi nga xamante ni <hesitation> Agri Jeunes am na ko <breath> donc <hesitation> communes yi muy yi muy yi muy yi muy intervenir tamit fii ci Kaolack xam ngeen ko ak li nga xamante ni moom mooy <hesitation> Agri Jeunes ci biir Sanagal régions yi nga xamnte ni yi nga xamante ni moom la tànn <breath> bokk na ci région de Kaolack bi nga xamante moo ñu soxal <breath> donc <hesitation> ki nga xamante ni moom mooy Thierno Amath Sadji nag moom mooy point focal bi nga xamante ni <breath> <hesitation> ma nga dëkk ca Latmengue waaye tamit <hesitation> zone bi yëpp daf koy sillonné <breath> donc <hesitation> di wër li nga xamante ni moom mooy doxalinu waa projet bi <breath> projet bi fàttali leen rek <hesitation> dafay day dafa dafa dafay viser cent cinquante mille jeunes donc <hesitation> quarante cinq mille <breath> ci <hesitation> jigéen ñi donc cinquante pour cent ci jigéen ñi nga xamante ni <breath> ay ndaw lañ war a nekk ci li nga xamante ni moom mooy seen liggéeyu bopp yi yëngal suuf seen cëgal guy <breath> ba nga xamante ni dinañ mën a demal seen bopp <hesitation> wàllum <hesitation> mbay meeg <breath> wàllum napp geeg <hesitation> lépp loo xamante ni rek <hesitation> daf leen di jëmale kanam mi ngi nas ay projets gaag orientations yeeg yëpp yi ci aju <breath> waxtaanee woon nañu ko dañ koy gën a <hesitation> yaatal tey nag <hesitation> dinañ waxtaanee li nga xamante ni <breath> moommooy force paysane <breath> moom la ñuy fas yéene waxtaanee tey ak ki nga xamante ni moom mooy Thierno Amath Sadji <breath> Thierno
waaw sëñ Moussa
ñu ngi ziar
<hesitation> fay nañ la bu baax a baax a baax
ñu bàyyi la nga nuyoog mbokki auditeurs yi
<hesitation> mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam <hesitation> di jiital <hesitation> ci nuyoo bi ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ñu toog fii mooy maanaam <hesitation> projet Agri Jeunes ndax <hesitation> lëk bu lekkee alóom rek na ci gërëmee coy <hesitation> Agri Jeunes nag am na dispositif boo xam ne jël na k <hesitation> looloo tax waral ñaareelu pàcc bi ñu mën koo faram-fàccee ak lan mooy cëram ci doxalinu Agri Jeunes donc ci njël njëlbéen bi rek maa ngi gërëm sama kilifa <hesitation> sama njiit <hesitation> mon leader natinal mu nekk président national <hesitation> bu force paysane muy l( honorable Aliou Dia <hesitation> man nag maa ngi nekk fii di yore point focal trois régions kaolack Kaffrine
<hesitation> <hesitation> d' accord <smacks lips> waaw mi ngi noonu Thierno Amath Sadji <coughs> point focal ñetti régions yooyu di Kaolack <breath> <hesitation> Fatick ak Kaffrine mi nga xamante ni projet Agri Jeunes daf fay yëngatu bu <hesitation> bu baax a baax <breath> laataa ñuy dugg ci li nga xamante ni moom mooy force paysane bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene waxtaanee tey <breath> ñu def rappel bu ndaw rek ci li nga xamante ni moom mooy agri Jeunes
<hesitation> donc Agri Jeunes comme ni ñu ko waxee rek <breath> <hesitation> <noise> mbir projet boo xam ne la itteem saa su nekk rek mooy fexe jeunes yi am xëy <hesitation> li turam sax firdeel na ko ndax seetlu nañ ne <hesitation> xale yu bëri dañuy jóge seen i gox dem feneen ñii di defi ambulant ñeneen di def leneen parce que amuñu pexe agri Jeunes nag approche am mooy fexe ba jeunes yu bëri yi nga xam ne ñoo nekk ci àll yi wala jeunes yooyu demoon màngaani énu indi leen seen i gox accompagner leen jox leen ay financements ba seen nekkin gën a jëm kanam ba ñoom duñ talati leneen xanaa dañuy tànn kay ñeneen ñëw waaye ñoom danañ samp seen nekkin gën a dem jëm kanam ci à travers projets yi nga xam ne moom la Agri Jeunes di leen di accompagner
<hesitation> <hesitation> <breath> alors <hesitation> ci biir Agri Jeunes yooyu <hesitation> góor ñaa ngi ci jigéen ñaa ngi ci <hesitation> li nga xamante ni moom la Agri Jeunes nas ci li nga xamante ni moom mooy <hesitation> wàllu wàllu wàllu ñaari pàcc yooyu
donc comme nim ko waxee rek Agri Jeunes daa ne <hesitation> lépp loo xam ne moom la ñuy def ci mbirum accompagnement ci mbirum financement ak yooyu yëpp nañ ko xaaj ñaari xaaj juróom fukk su dee téeméer juróom fukk yi naénu nekk góor mais ci biir góor ñeeg jigéen ñooñu aussi am na ñoo xam ne sóoraale nañ leen
muy ñan
mooy ñi nga xam ne saa dañ leen beddi ñooñu dinañ leen boole ci ñii am na ñoo xam ne aussi peut être <hesitation> seen am nañu wàññeeku si seen cër ñooñu aussi ci projet bi lañ bokk
ok
A1gri Jeunes nee na leen nañ leen jëlal <hesitation> jël en considération boole leen ci parce que ay jeunes lañ am nañ idée am nañ xalaat boo xam ne saa suñ leen accompagne vraiment danañu réussir ba li nga xam ne moom lañ doon def mooy maanaam dem ci marché yi dem ci mbedd yi
ok <breath> alors <hesitation> donc <hesitation> moom mooy taxawaayu Agri Jeunes tekki ndaw ñi <breath> jëm ak ñoom <hesitation> horizon deux mille vingt cinq ci <hesitation> gàtt beeg <breath> dégg ngeen Thierno Amath <hesitation> Sadji ni mu ko <hesitation> ni mu ko daaneelee <breath> ñu dugg nag tey ci <hesitation> thème mu tey bi nga xamante moom la ñu fas yéene waxtaanee <breath> moom mooy force paysane xanaa loolu dafa jëm ci wàllu béy rek de
<hesitation> non non force paysane <hesitation> je crois que ku ko wax je crois que énu bëri dañuy seen xel day daj borom mbaxane mu xonk mi en général Aliou Dia moom mooy la personne morale de <hesitation> force paysane
ok
force paysane nag plateforme paysane boo xam ne la ëmb na lépp dañu ko tuddee paysane mais ëmb na béykat ëmb na sàmmkat ëmb na nappkat si Kaolack bi ñu dëkk nii y' <hesitation> eu am na bokk cellules yu bëri au niveau de force paysane marché géej gii am na cellule force paysane donc lépp lañ boole mais soo déggee paysane bi rek da ngay wax ne mbéy rek la
ok
déedéet bokk sàmm parce que kiy napp kuy sàmm day béy béykat bi aussi i tam ci liggéeyam la nekk donc ñu ngi ko <hesitation> sas nag en mille neuf cent quatre vingt quatre yàlla def <hesitation> booba am gisuñu woon kuréel goo xam ne dina mun a jël en charge besoins et aspirations béykat yi
ok
ñu ne nag léegi il faut que ñu samp kuréel goo xam ne béykat bi dana ci gis boppam béykat bi na am dana xam fu muy jooyee naqaram béykat bi dina xam naka lay def ba nekkinam gën a jëm kanam loolu lañ foofa lañ ko sampee ci teewaay Banque Mondiale it <hesitation> samp force paysane muy yëngatu yëngatu yëngatu ba fi mu ne nii <breath> mu ngi ci cinq cent cinquante collectivités territoriales yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal
moom force paysane
voilà ak quatorze régions yi aussi ñu ngi ci
<hesitation> <hesitation> <breath> alors <hesitation> wax nga ko béykat baa nga ci nappkat bi sa sàmmkat baa ngi ci <breath> est ce que du jafe du jefe ñoom ñëpp nga boole leen ci benn ci benn unité rek ne leen aywa léegi liggéey bi nii nii la ñu ciy * nu ngeen ko daan defee
non du jafe parce que bu nekk rek daa am pàccam am na collège bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu càmm
ok
am na collège boo xam ne ci wàllu napp la nekk ak <hesitation> les agriculteurs donc ñooñu ku nekk daa am autonomie boppam ak xalaati boppam boo xam ne dina ko def pour nekkinu béykat yooyu wala nekkinu sàmmkat yooyu wala nekkinu nap nappkat yooyu jëm kanam
ok
mais ci biir fiñ ko chapoter nag mais foofu la ñu waxtaanee ku nekk jafe-jafeem
ok
te tëral plan d' action wala plan d' activité boo xam ne mooy ba topp bëgg-bëgg ak jëmin yi
<hesitation> <hesitation> léegi si ñett <hesitation> suñ ko déggee maanaam ñetti collèges yëpp

activité forces paysane yi nga xamante ni <hesitation> moo xam ci ci ci ci mbéy mi moo xam ci napp gi moom mooy ci xam ci ci càmm gi <breath> mais daé, ko dañ ko def <hesitation> collège par collège
voilà
waaw nañ ñëw ci ci ci ci ci mbéy mi
voilà ci mbéy mi je crois que toujours <hesitation> force paysane daf cee ràññeeku je crois que <hesitation> force paysane comission nationale bi distribution yëpp da ngeen koy gis force paysane bokk ci représenté par honorable Aliou Dia <breath> <hesitation> ci yeneen activités parce que procéssus boo xam ne processus développement agriculture force paysane taxaw na ci programe national développement de l' agriculture yeneen programme juste bi <hesitation> acte trois de la décentralisation bi nga xam ne moo samp PSE
ok
PSE plan Sénégl émergent dans son volet agriculture <hesitation> force paysane joué na ci lu bëri ci ci ci <hesitation> ci activité yooyu deuxièment ausi force paysane <breath> ci réforme focières <hesitation> paysane <hesitation> force paysane aussi temps <hesitation> am na jéego yu mu ci def parce que joxe na ci xalaatam
<breath> ci <hesitation> réforme foncière yooyu nga xamante ni <hesitation> béykat yi dañuy am jafe-jafe ngir jote ci suuf soosu <breath> waaye tamit dañuy am jafe-jafe ngir jot ci <hesitation> l' engrais bi <breath> waaye tamit dañuy am jafe-jafe pour écoulement seen seen i produits yi <breath> lan moo ciy taxawaayu force paysane
force paysane taxawaayam mooy maanaam nekk <hesitation> benn centinelle entre paysa bi ak les décideurs su ma nee décideurs nag y' a l' état y' a des des entreprises donc moom rôle de facilitation lay def
ok
béykat bi am na lu mu soxla

<hesitation> béykat yi am na lu muy jooytu nañ ko jottali fañ ko war a jo <hesitation> jottalee au niveau de l' assemblée nationale au niveau du haut conseil ak niveau ministère de l' agriculture
<hesitation> <hesitation> <breath> collège béykat bi béykat yi dafa dafa ci biir force paysane nga ni daj na cinq cent quatre vingt trois collectivités locales yi yëpp alors que ba léegi nii béykat yi da nga si gis yoo xam te ne yii am jafe-jafe ci ci yii ñu wax nii yëpp dañoo amul xibaar bi dafa yegg si wul s ñoom <breath> wala dañoo am yéen yéen da ngeen am jafe-jafe ci wàllu sensibilisation <breath> ngir yëgal leen ni force paysane kat yéen la fi nekkal pàcc bii nga xam te moom la ñu jagleel béykat yi <breath> bu ngeen amee lu leen neex wala lu leen naqari bu ngeen amee ay soxla wala ay mbëbët fii ngeen koy waxee <breath> te joteeguñ ci loolu
ci loolu je crois que <hesitation> sëñ Moussa <hesitation> ñëpp xam nañ Sadji au niveau de la région de Kaolack
ok
li may défendre béykat yi bo <hesitation> ci loolu ñu ne nañ ne il faut que ñu trouvé une stratégie boo xam ne béykat bi dana am une indépendance totale indépendance totale bi mooy béykat bi il faut que ñu gën a organiser wu naka la ñuy organiser woo mooy maanaam jël ay dispositifs parce que dañoo ne des dispositifs suñ ko jëlee rek béykat bi dina am indépendance su boppam
muy
<breath> benn dispositif bi mooy maanaam béykat bi ci boppam na créé une banque cérélière de solodarité

ba nga xam ne képp koo xam ne béy nga dugub nga génneesa cinquante kilos :fre ne def naa ko ci action de solidarité ci banque bi
ok
su ngeen boolee suñ boolee lépp je crois que a na période boo xam ne béykat bi ci lay sonn te béykat bi ci période boobu la~, leen di <hesitation> gën a faagaale mooy mois d' août
ok
dara du am mais avec cette banque céréalière de solidarité dina permettre ñoom dëkk yooyu wala gox yooyu képp ku ci am problème nga génnee ci banque boobu jox ko ko au lieu muy dem ci commerçant yu mag yi

est ce que béykay yëpp yëg nañ <hesitation> banque banque banque céréalière boobu
moom maanaam dama ne il faut que ñaari mécanisme yooyu énu créé ko pour béykat bi am indépendance
waa mais yéen ñi nga xamante ne nag Amath <hesitation> Thierno yéen ñii yéen a yoroon force paysane yéen a am xalaat bi yéenay orientze <breath> yéenay desorienté yéenay wax béykat bi fii ak fii ngeen di jaar <breath> suuf si nii lañ ko réglé yéen tamit bu ngeen demee ba weeru août bu ngee bu ngeen nekk ci seen i jafe-jafe <breath> période bii nii ngeen war a def pour pour de f ko mais qu' est ce; qui vous empêche ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen mettre en place ak li nga xam te ne moom mooy banque boobu <breath> waxtaanee ko ak béykat yi ci seen ok
muy maanaam banque céréalière de <hesitation> de producteurs am na aussi une mutuelle de solidarité des producteurs
très bien
mais tout celà c' est un processus il faut organiser petit à petit nga leen di conscientiser di leen di sensibiliser ba ñoom ñu approprier
projet bi
projet bi

programme boobu ça voue à l' échec
ok
donc ñun avec l' expérience qu' on a ak pas mal de programmes yu fi newoon yoo xam ne échec la ñun ci <hesitation> capitaliser ci expérience boobu seet nag kañ lañuy def une démarche inclusive ba nga xam ne et participative ba nga xam ne nit ñi danañ ko approprier mu nekk une banque boo xam ne par et pour les producteurs
laataa ñuy tëj collège <hesitation> béykat yi <breath> lan moo war a doon seen taxawaayci biir <hesitation> force paysane <noise> béykat yi
béykat yi seen taxawaay mooy maanaam mu ngi mel ni pénc la
ok
pénc moom nit ku nekkay wax xalaatam <hesitation> xeebuñ benn xalaat képp koo xam ne am nga xalaati yaatal <hesitation> ubbil nañ la suñ buntu képp koo xam ne bugg nga aussi wax na ngay na nga ñuy nan la béykat bi di def ba bu nekkinam gën a jëm kanam ubbil naén la suñ bunt waa nous sommes <hesitation> à la disposition de tout le monde je crois que au niveau de la région de Kaolack ak Kaffrine ñu ñu bëri xam nañ ma <hesitation> ci combats yi may mener pour vraiment indi indépendance totale du du du du des agriculteurs
ok <breath> ñu dugg ci <hesitation> beneen collège bi ñu fàttali mbokk yi ñu ngi ci <hesitation> émission bii di <breath> Agri Jeunes tekki ndaw ñi jëm ak ñoom horizon deux mille vingt cinq tey nag li ñuy waxtaanee moom mooy force paysane <breath> dégg ngeen <hesitation> ki nga xama te ne moom mooy Thierno Amath Sadji ni mu ci wax ci <breath> collège bu njëkk bi laataa ñuy ñëw ci zones d' interventions bi donc dama bëgg wax rek ci <hesitation> wàllum li nga xam te ne moom mooy napp yi <breath> collège bi nga xam te ni moom moo moom moo moo uuf nappkat yi
<hesitation> nappkat yi ça c' est la même chose que béykat yi ñoom it dañoo organiser wu
mais bokkuñu li ñuy def
non non bokkuénu moo tax ma ni dañoo organiser wu
ok
xam nga waxuñu ne dañu lëkkaloo ak béykat yi
ok
mais ;dea dañoo organiser wu
ok
am seen xalaat parce que réalités yi bokkuñu waa réalités yi ba nekk ca béykat bi nekkul ca nappkat bi donc ñoom am nañ seen propre réalité
ok
di waxtaane ci seen biir seet naka la ñuy def ba développé napp gi naka la ñuy def ba na napp gi au moins ba ki nga xam ne mooy napp

naka lay def ba jëriñoo li ci liggéeyam
ok <breath> alors <hesitation> troisième collège bi moom mooy collège bi ëmb ñi nga xam ne ñoom ñooy sàmmkat yi
<hesitation> sàmmkat bi moom c' est la même chose parce que ñoom <hesitation> ci mbirum càmm moom am na progré bu rëy parce que dans le cadre de de dévelop <hesitation> du développement de l' élevage <hesitation> nguur gi am na jéego yu mu ci def ba ñoom neenañ léegi sax autosuffisance donc ci loolu aussi ñu ngi informer nit ñi pour ñu approcher wu au niveau des projets parce que <hesitation> Fongtab a ngi fi day financé l' élevage ak yeneen financement yoo xam ne dañ leen di accompagner soit man ma accompagner leen defal leen des projets structurants
ok
ba nga xam ne ñoom dañ ci bénéficier wu
waa mais léegi moom càmm gi moom <hesitation> Amath ñi ko ñi ko ñeme bëriwul dara ndax càcc gi de
waaw mais loolu moom je crois que dispositifs yu bëri nit ñi ngi koy jël en en général sax nit ñi léegi moom <hesitation> presque seen gétt yi ñu ngi koy def seen kër yi pour au moins mieux sécuriser waaw nit ki nag moom ah day def rek mais mu xam nga càcc moom munoo koo munoo ùmunoo ko sóoraale waaw suy jóg soo jógee bëccëg mën naa jóg guddi soo jógee guddi mën naa jóg bëccëg l' essentiel est que nga jël ay mesures yoo xam ne au moins da nga protéger sa cheptelle
<hesitation> <hesitation> <breath> alors <hesitation> thierno Amath Sadji moom mooy <hesitation> ki fi teewal <hesitation> mooy point focal ñetti régions yi di <hesitation> Kaolack Fatick ak <hesitation> Kaffine ci li nga xam te ne moom mooy projet Agri Jeunes <breath> tekki ndaw ñi jëm ak ñoom atum deux mille <hesitation> vingt cinq tey ñuy waxtaane li nga xam te ne <breath> moom mooy force <hesitation> paysane <breath> <hesitation> ginnaaw force paysane ak li mu ëmb yëpp am na zone yoo xamante ni ci lay intervenir
waaw
ndax Sénégal fukki régions ak ñeent jub <hesitation> li nga xam ne moom mooy agri Jeunes teewul ci fukki régions ak ñeent yi <breath> zone d' intervention yi nga xamante ni fa la fa la fa la fa la force paysane di intervenir
voilà zone d' intervention yim intervenir par rapport ak Agri Jeunes yi <hesitation> pour une <hesitation> précision <hesitation> Agri Jeunes daa sgné un contrat de performance ak force paysane
ok
comme ni mu ko defee ak yeneen kuréel
ok
mais ñun contrat de performance yi daa am communes yi ñu jox <hesitation> yàlla def na ci au niveau des vcommunes on a trois régions yoo xam ne <hesitation> nekk nañ fa mooy maanaam benn région bi c' est la région de Kaolack on a trois communes yu nekk dans la région de Kaolack muy Ngathie Mbadakhoune ak Ndiago
ok Ngathie Mbadakhoune ak
dans la région de Fatick on Colobane Colobane c' est dans le département de Gosaas dans la région de Louga on a Mbeuleukhe on a Banding on a Niomre donc ñooñu ñoo nekk suñu zone d' intervention au niveau du dispositif de de de Agri Jeunes voilà <breath> ci biir loolu intervention yi am na liggéey bim ñu sas foog naa suñu continuer dinañ leen wax sas bi ñu sas parce que con contrat de performance mooy maanaam SDP bi am na dañ ne la jox nañ la lii waaye fii lañ bëgg nga yegg ñu signé agri Jeunes signé ñur war a respecter contrat de performance boobu donc ci loolu ci <hesitation> juróom-ñetti communes yi nga xam ne moom la ñu intervenir mooy dans les régions de <noise> Kaolack Fatick pour colobane avec Colobane et <hesitation> fële Louga
Louga ak quatre communes
waaw non parce que nañ ko répartir rek la parce que <hesitation> am nañoo xam ne dañuy intervenir dans dans la région de * ñeneen parce que il y' a <breath> <hesitation> MSD il y' a la centrale d' achat de Keur Socé qui intervient dans Latmingué Ndiédiène et Ndiafate
ok
waaw
contrat de performance yi nga xam te ne signé ngeen ko ak <hesitation> agri Jeunes <breath> <hesitation> lan moo ci gën a fës
voilà contrat de performance bi ci gën a fës nag ci activités yu mooy maanaam juróom lañ
juróom lañ
ku nekk dañ ko mené soo ko mené it am na résultat bién lay xaare
ok
donc <hesitation> par rapport aux activités foog ñu organiser ay rencontres de sensibilisation de communication et d' inforation au profil des jeunes <breath> mooy maanaam fexe ba jëunes yi élus locaux yi au ak <hesitation> les personnes influentes

ñooñu danañ fexe ba ñooñu xam lan mooy Agri Jeunes
ok
naka la ñuy def ba bénéficié wu c inaka la ñuy def ba nga xam ne jeunes yi nga xam ne énoo nekk gox am informations yu yaatu yoo xam ne <breath> dinañ mën a incrire ci plateforme bi nga xam ne <breath> moom la force paysne si samp ci biir force loolu it aussi force paysane am na ñu mu fay samp parce que à partir de mardi am na fukki xale ak <hesitation> juróom-benn yoo xam ne war nañ leen former
talaata jii
waa talaata gii war nañ leen former naka la ñuy waxtaanee ak jeunes yi naka la ñuy cueillir des données parce que dinañ leen jox des des fiches des sensibilisation et des fiches de d' orientation yi nga xam ne ñoom danañ ko remplir jox ñu ko ñun au <hesitation> au niveau de force paysane parce que dina am <hesitation> dispositif bi ñu tëral ba nga xam ne information bu am rek ñun danañ boole information yi regroupé ko doog koy jox <hesitation> agri Jeunes voilà donc ñooñu danañ subir une formation de deux jours <hesitation> sur techniques de collectes de données et de sensibilisation au niveau des jeunes ruraux mais ñooñu itam
ndaw ñooñu
voilà ndaw ñooñu

xam nga <hesitation> comme ni sa turandoo doon wax rek foog naa ne yow moom moola jàngal wolof yi ñuy làkk <laughs> <hesitation> ñun ñooñu ñu ngi leen di tuddee keppaari koom
keppaaru koom d' accord
keppaari koom

ak yeneen ak yeneen ñun keppaari koom

wala dinañ ko encadré former ba xam-xamam màcc ba képp koo xam ne <breath> jaaxle na ci wàllu développement rek kooku dina la orienter donc ñooñu la ñuy former ji
ok
talaata ba seen xam-xam màcc ci mbir moomu ñu yóbbu leen ci commune d' origine bi parce que dañoo ne chaque commune dañoo jël deux waa par rapport à la situation géographique kenn benn benn keppaari koom nekk fii beneen keppaari koom nekk fële nga xam ne ñoom danañ mën a couvrir tous tous tous les térritoires communales d' intervention
ok ñu <hesitation> bu weesoo ci bu

léegi fi mu ne nii nag dinañ accompagner jeunes ruraux yi ci formali formulation projet bi xam nga waxtaan wi weesu waxoon nga ne jeunes boo xam ne xamul fu mu jëm jeunes boo xam ne au moins ;:frra am na xalaat mais naka la koy kii
ok d' accord
jeune bi danañ ko accompagner par rapport à son idée de projet xam nga xelaat la am waaw ñun ci biir xalaat boobu yàlla may ñu xam-xam yoo xam-xam bu màcc boo xam ne ñun danañ mën a danañ la mën a réorienté ba mu jox la <hesitation> activité boo xam ne soo ci commencé dinañ la bind
ok
voilà loolu moom mooy ñaareelu activités yi ñetteelu activité yi mooy li ñuy def nii participation <hesitation> participer à des émission thématiques ndax thème bu njëkk ba mooy maanaam lan mooy agri agri Jeunes tey lan mooy force paysane ci dispositif Agri Jeunes donc loolu <breath> ñun am nañ yoo xam ne <hesitation> émissions yoo xam ne danañ ko def parce que nii tey ñu ngi fi mais dinañ ñëwaat ñëwaat ba nga xam ne <breath> li nga xam ne moom lañ ñu sasoon muy contrat de performance yi ñu remplir ko par rapport aux émissions thématiques waaw ñeenteel ba mooy maanaam organisation des média et <hesitation> de médiation sociale médiation sociale
mooy lan
médiation sociale neenañ xam nga jeunes yi dangaa gis <hesitation> maanaam Serigne Moussa jàng na am na ses diplômes il vaut moom lan la bugg a dugg ci agro business
ok
waaye sëñ Moussa amul suuf
ok
ñun

ñun dinañ def médiation sociale boobu ak familiale ba nga xam ne muy borom kµµër ga wala collectivité terrotoriale ba

te am na lañ ñu ci sas mooy maanaam par rapport aux résultats mooy maanaam ci <hesitation> résultats yi am na loo xam ne lii de fii nge laa bugg mooy maanaam tant de jeunes femmes jeunes mooy su ma nee jeune moom c' est perso et <hesitation> aussi ak des :ra femmes yi aussi ci lañ bokk tant de de de jeunes et de femmes ñoom la ñu war a defal médaitaion sociale et familiale ci juróom yi nag on a mission de suivie mooy maanaam def nañ loolu yëpp nag kooku mission :fre de suivie la loolu mooy information bi

médiation sociale et familiale ;fra yooyu yëpp nag danañ def mission de suivie ndax loolu est ce que benn bëri na ci nit ñindax nit ñi jëfee nañ ko
ok
voilà donc loolu moom mooy juróomi pàcc yinga xam ne moom la ñu jox te ñu ngi ko war koo liggéey <breath> te <hesitation> au plus tard <hesitation> ñaari weer ci kanam war nañoo fekk ñu lépp <hesitation> suñ activités yeeg yooyu yëpp <hesitation> jeex
kon daal bu ma déggee fii ak fevrier <breath> war ngeen a joxe seen rapport <hesitation> lépp def finalité
normalzment fin janvier
fin janvier
voilà
fu ngeen toll ci ci ci ci ci li nga xamamante ne mooy yii yëpp ngeen sasoo ci contrat de performance yi

contrat de performance bi ni nga ko waxee nii mooy première étape bi ñu ngi koy def
yéen a ngi koy déroulé
ñu ngi koy déroulé parce que on fait ñu ngi def émission
waaw
deuxième étape bi ñu ngi koy dëgmali talaata parce que danañ former des relais suñ former relais yi nag ñu organiser des sciences de sensibilisation d' information et de communication au niveau des communes à partir d' planification bien définie <breath> parce que ñun le faire faire la ñuy def comme ni ko Agri Jeune defee la stratégie de Agri Jeune c' est la stratégie du faire faire ñun aussi noonu la ñuy def parce que nit ñi nga xam ne ñoom la ñu jël ci communes ya dinañ leen formé ba seen xam-xam màcc ñu def campagne de seznsibilisation et d' information ak présenté leen nag ñii ñooy keppaari koom yi ci commune bi ñu commencé seen activité donc nous ñun démarches yi boo xam ne la une démarche participative et inclusive la ñuy def étape par étape voilà
<breath> bëgg naa ñu toogb ñu ñu ñu wëlbatiku léegi ci tuuti ci li nga xam ne mooy médiation <breath> <hesitation> familiale et sociale bi nga xamante ni <breath> <hesitation> jafe-jafe la de Sadji parce que jotee ci suuf moom Sénégal jamono jii <breath> <hesitation> dafay métti lool surtout boo nekkee ndaw nag <hesitation> war a war a boog war a yëngatu bëgg a yëngatu sa cëggal guy
voilà donc je crois que loolu fépp la suuf moom foo ko déggee rek <hesitation> xamal ne intérêt bi posé na
ok
donc mais nag <hesitation> par rapport ak collectivité territoriales ak ni ñu xamee les réformes bi am léegi par rapport à l' acte trois de la décentralisation nga xam ne il y' a une communalisation intégrale léegi amatul ñetti